Ebicu birikwera nebya bururu biri aha mutwe y'abantu, abantu barimu nibatagurura enyuma y'abantu aba hariyo nabakuteera engoma, enyuma y'abantu hariyo emitumba ahi bemereire hariho ebinyaatsi aha rubaju rwa bumosho hariho emiti.

Omwanya ogu nimurungi. Aha saidi ya buryo hariho enyanja ya bururu. Omu maisho g'enyanja hariho ebizinga. Omu bizinga omu hombekiremu amaju. Amaju aga amaingi ni zaakanyina. Aga amaju nigakoresebwa kura kutuuramu nainga kukoreramu eby'okushuburiramu. Enyima y'amaju hariyo enshozi n'empanga.

Omugongo gwetoroirwe emiti. Emiti nekuuma ensi yaitu. Ahakuba neekora enjura omu bicu. Omugongo gwine amashuuma n'amatemba. Amashuuma aga n'amatemba harimu emiti.

Omushaija muhango ayemereire omushaija ogu ajwaire esaati ya buruuru omu mukono gweye ajwairemu akakomo omu ngaro zeye akwitse egofiira, egofiira egi n'ey'okujwara omu mutwe.

Omwishiki arikutukura ayemereire ajwaire ebirahuuri aine eishokye omu mutwe gwe ajwaire esaati ya papo empare ye neyiragura omu ngaro ze akwaitse akatabo ka bururu ariyo nahandiika.

Omuntu ajwaire omwenda gurikwera akwatsire n'esiimu, esiimu egi neyo kuyamba omu kuhuurizana n'abantu omu myanya etari emwe n'emwe omu maraka ge ainemu akooma karikwera n'aka bururu.

Empundu eshitamire aha muti enyima yaayo hariyo emiti endiijo n'ebishaka emiti egi neehwera omu kureetera enjura omu bicu, empundu egi neeyenda kushushana n'abantu, empundu ezi nizikira kutuura munonga omu mahamba n'omu myanya etari y'okuturwamu abantu.

Enseenene za kinekye zikarangire, enseenene ezi n'ebyokurya omu myanya emwe n'emwe. Enseenene ezi waziryaho zinuzire. Enseenene ezi nibazikwata omu sizonizi. Sizoni emwe neba eri omu kwakataano endiijo neeba eri omu kwaikumi na kumwe. Enseenene ezi ziboneire.